Fakkii kanarraatii kan arginu kophee bareedaadha. Kopheen kun shamarran yeroo baay'ee kan fayyadamanidha. Shamarran yeroo bay'ee yeroo sagantaa garaagaraa qabaatan kan kaawwatanidha. Kopheen kun kophee baay'ee jaallatamaadha.

Lafa kuduraa fi muduraan itti argamu kanneen akka muuzii, kanneen akka burtukaanaa, kanneen akka anaanaasii bakka fudurrii fi kudurri baay'inaan itti argamuu fi itti gurguramu, namoonni daldalaaf kan qopheessani.

Wanti suuraa irratti argamu kun Ree'ota dha. Ree'onn kunis halluu sadii kan qaban yammuu ta'u akkasumas ree'ota kana namoonni mana keessatti kan itti fayyadamanii dha. Ree'onni kunis beeylada manaa fi nyaataaf kan oolanii dha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu kitaaba baayyee nama hawwatuu fi namatti kan tolu yammuu ta'u; innis afaan Oromoon kan barreeffamee fi mata dureen isaa 'du'umtu haa du'u' kan jedhuu fi barreessaan isaa mootummaa Asaffaatiin kan barreeffamee dha.

Loogoo yookaan ibsituu mana barumsaa ol'aanaa yookaan immoo kaampaasii tokkooti. Loogoon kun eenyummaa mana barumsichaa kan ibsu yoo ta'u, loogoo haalluu bareedaadhaan bocamee eenyummaasaa sirriitti ibsudha.

Fakkii kana irratti akkuma arginu namni kamiyyuu hojii mataa isaa hojjechuu akka danda'u ni argina. Hojii isaaniitiif karaa irra osoo imalaa jiranii, asii fi achi osoo socho'anii ni mul'isa.

Kophee baay'ee miidhagaa fi jaallatamaa yeroo baay'ee shamarran godhatanidha. Shamarran yeroo baay'ee miidhagina yookaan immoo yeroo roobaa fi yeroo qorraa kan fayyadamanidha. Kopheen kun kophee baay'ee jaallatamummaa dhaa fi baay'ee shammarraniitiin ilaalamudha.

Fakkii kana irraa akkuma arginutti, namoonni Kun lamaan uffata yeroo isaa eeggatee jiru kan uffatanidha. Kan ittiin faayamanii jiran ni argina. Namoonni Kun lamaan uffata agarsiisaa yookaan mul'isaa jiru.

Seenaan yoomiyyuu hin irraanfatu. Seenaa keessatti wantoonni ol kaa'aman akka kanaa umrii dheeraa ni jiraatu. Akkuma fakkii irratti argamu bara durii wanti hojjatame dhalootaa dhalootatti darbee agarsiisu.

Namoonni hojii hojjechaa turan yeroo isaan itti makarrii yookaan sassaabbii midhaanii godhan ni argina. Namoonni kun sassaabbii midhaanii isaanii yeroo isaan gochaa jiran yookaan immoo bifa haamaatiin yeroo isaan walitti qaban ni argina.

...lafa halluu magariisa qabu baay'ee miidhagaadhaaf bareedaa kan ta'e lafa qotee bultootaa yookaan lafa baadiyyaa ti. Lafti kun midhaan gaarii kan baasu yookaan immoo laftisaa baay'ee bareedaa kan ta'e, kan namatti toluu fi kan nama hawwatu biqiltuu bareedduu kan qabuu dha.

Kun gaara uumama addaa qabu baay'ee kan namatti tolu. Gaara haalluu bareedaa qabudha. Lafti kun lafa magariisaadhaaf lafa daangaa qabudha. Lafti kun halluu magariisa niqabaata. Boci isaas baay'ee kan nama mararudha.

Suuraa kana irratti barattoota argina. Issaanis kutaa keessatti walitti qabamanii yeroo boqonnaa isaanii taphatanii qoosan ni argina.

Siyaasa keessatti namoonni yerok biyya tokko fuudhuuf yookaan gara hojii tokkotti dhufan yookaan immoo gaggeessaa biyya tokkoo gaafa ta'an waadaa isaan biyya isaaniitiif galan namoonni kun harka kaasanii waadaa galaa jiru.

Mana bittaa fi gurgurtaa meeshaalee garaagaraat. Nyaatis ta'u dhugaatiin garaagaraa kan keessatti argamu mana daldalaati. Manni daldalaa kun mana baay'ee namoonni jaallatan yookaan itti fayyadamanidha.

Namoonni baay'een karaa guddicha irra fiigicha fiigaa jiran ni argina. Yeroo fiigan gammachuu guddaadhaan fiigaa jiru. Jabeenya qaama isaanii hojjechaa ni jiru. Namoonni kun gammachuudhaan: bifa itti toleen kan fiigan.

Kutaan kun bifa magariisa akka qabaatuudhaaf baay'ee kan irratti hojjetame daree baay'ee gaariidhaaf, daree baay'ee habaaboo garaa garaatiin faayamedha. Marcumni isaallee baay'ee kan namatti tolu, kilaasicha keessatti kan argamudha.

Kophee aadaadhan yeroo baayyee warroonni qeerroo uffatanidha. Kopheen Kun aadaa Oromoo keessattis beekamaadha. Kophee kana namoonni yeroo baayyee uffata miidhagina waliin adeema.

Oomisha yookiin ooyiruu uummanni hojjetee irratti haala ammayyaawaa ta'een yoo sassaabamu yookiin immoo yeroo makaramu ni argina.

daree fiinyaadhaan afuufamee yookaan miidhagee guca bareedaadhaaf guca baay'ee nama hawwatu qabaate daree baay'ee jaallatamaadhaaf daree baay'ee namatti hawwatu halluu bareedaa kan qabu.

Namoonni seera kabajsiisan, yeroo isaan leenjii fudhatan ni argina. Lafa kana irratti ,jabina qaamaa hojjechaa akkasuma illee leenjii ga'uumsa isaanif kennu ,yeroo isaan itti leenjiyaa jiran ni argina.

Weellisaan kun weellisaa baay'ee jaalatamaadha. Bakka inni dhaabbate jiru illee kan faayyamee baay'ee boca gaarii kan qabuudha, baayyee kan namatti toluudha, aadaa isaa kan eeggate, seenaa isaa kan eeggatedha.

mana halluu bariidaadhaan bocamedha booci kun halluu garaa garaatiin bocamee barcuma bareedaa ni qaba akkasuma illee wantoota bariidhaadhaan bocamee, boci kun baay'ee kannama hawwatuuf baay'ee bariidaa kan ta'era

Lafa baadiyyaa kan ta'e gaaruma laftisaa biyyo bareedaa waan qabaatuuf biqiltoota midhagoo baay'enii baala magariisaan uffifame argama. Lafti kun biqilaa gaariidhaan kan haguuggamedha.

Dibata garaagaraa namoonni yeroo baay'ee miidhagina dhuunfaa isaaniitiif fayyadaman ni argina. Dibanni kun dibata baay'ee jaallatamaadhaa fi miidhagaa kan ta'e dibata gogaadhaaf ummanni fayyadamu dha.

Gugeen kun bifa allaattotaa yookin immoo gosa allaatotaa keessa tokko gugeen kun bineensa yoo taatu illee amala gaarii kan qabduudhaafi akkasuma illee baay'ee kannamatti toltu halluu bareeda qabdi.

biqilaa baayyaa namatti tol'a yeroo baay'ee nyaataaf namooninni fayyadamu darbee darbee bakka tokko tokkotti immoo akkasumaattii biqilee yookn immoo ga'eetu akkasuma darca'ee

nama beekamaa seenaa addaa ummata saakisatti galmeessisedha namichi kun nama seenaa addaa qabu jaalatammaa adda qabuudha namichi kun bara jiraata keessatti ummata isaatiif uwa'an gaarii lafa ka'ee darbeera

Uffata aadaadhan faayyamanii akkasuma illee marga jiidhaa qabatanii gara waaqeffannaa isaanii yookaan immoo gara dhimma ba’anii fi osoo shammarran deemanii ni argina. Uffata aadaa....

mana kuduraa fi fuduraalen adda addaa itti gurguraman kan namoonni baayeen fayyadaman baay'inaan kan argamudhaa fi kanin gargaaraman naannoo isaanitti kan argamu garuu walitti qabame bakka tokkotti immoo kan nagadamu jechuudha

Kun kophee baay'ee bareedadha. kophee baay'ee jaallatamaa halluu gurraacha qabu kan warri dhiraa yeroo baay'ee cidhaaf, eebbaaf, sagantaa gurguddaa adda garaatiif kan keewatanidha, baay'ee kan jaalatanidha.

Konkolaataa ummataa bakka tokkootii bakka tokkotti kan socho'u (gara tokkootii gara garabiraatti kan deemu) ,ummata baay'ee of keessatti kan qabatu, konkolaataa saffisaan beekamaa ta'e.

Namoonni kun hidhattoota humna seeraati. Seera biyya tokkoo kan kabachiisanii fi kan eegan, daangaa biyyaa seeraan akka eegamuu fi namoonni balleessan seeratti akka dhiyaatan kan taasisanidha.

as irratti dubartii baayyee miidhagduudhaaf akkasuma illee rifeensi ishee baayyeemii dhagaa kan ta'e rifeensa ishee haala gaariin tolfatte midhekfattee; barichatte kan jirtu dubartii baayyeemii dhagduudhaa fi aada ishee kabajjee akkasuma lee mataa

Barchuma bifa bareedaadhaan hojjetame mana iddoo bashannanaa keessa kamiif jiruu ibsa. kun immoo namoonni sammuu isaanii bashannanaa akka ta'utti yoo boqonnaa sammuu akka argataniif ta'uunii mala kanaaf iyyuu iddoon kun baay'ee bareeda.

kutaa keessatti baratoonni walitti qabamanii barsiisaa isaanii irraatii yeroo baratan haala gaariidhaan barsiisaan isaanii yaada guutuudhaan utuu hordofanii ni argina barsiisaan isaanii illee yaada isaa guutuutiin otoo barattoota isaa barsiisuu ni argina

Namoota taanii mana kitaabaa keessa galanii yeroo isaan baayyatanii waliin ta'anii dubbisa dubbisan ni argina. Namoonni kun kitaaba mataa mataa isaanii qabatanii dubbisa isaanii haala gaariidhaan dubbisanii jiru.

Rifeensa bareedaa fi miidhagaa, rifeensa shamarran hojjetatanii yookaan immoo fu'atanii jiranidha. shamarreen kun rifeensa ishee bifa miidhagaadhaa fi bareedaa ta'een faayattee jirti. Rifeensi kun aadaa waliin kan walqabatedha.

Abaaboo bareedaa uumamaan lafa irraa kan biqiluu baal'inaan kan argamu abaaboon kun yeroo garaa garaatti namoonni kan waliif kennan halluu bareedaa kan qabu bifa bareedaadhaan kan argamudha.

bakka gudurriif fudurrii baayinaan itti arga mudha kudurriif fuduraalin kun bifoota garaagaraa aallota garaagaraa qabu akkasumaillee maqaa garaagaraa ni qabu baayinaan bakka isaan iddoo tokkoti walitti qabamanii gurgurtaaf ka'amandha

suuraa irratti kan arginu kun distii oo distiitti kan hojjetamee shiroo bareedaa ittoo argina ittoon kun haallu bareedaa kan qaabu baayyee kan namatti toluudha.

Shamarreen kun uffata baay'ee miidhagaa, uffata namatti tolu, yeroo isaa irra kan jiru, yookaan immoo saa'atii ammaa kana iddoo hundumaatti uffatamaa kan jiru, yeroo wajjiniin kan deemu uffatte hallu bareedadhaan bocamtee jirti.

Bakka baayyee bareedaadhaaf baay'ee miidhagaa kan ta'e daawwanaadhaaf baay'ee bareedaa. Bishaan ga'aa kan qabu akkasuma illee biqiltoota magariisa baayeedhaan kan faayyame mana iddoo bishannanaa mataa isaa danda’e illee kan qabu baay'ee kan namatI toluudhaafI iddoo baay'ee mijataa.

Uumanni karaa irra ba'uudhaan yeroonni oliif gadi fiigu ni argina jaalala uumanni fiigichaaf qabu yookaan immoo jireenya isaa keessatti qaama isaatiif fayyummaa qaama isaatiif qabu yeroonni itti argisiisu ni argira

uffata baay'ee bareedaa uffata aadaa qaama guutuudhaan kan uffatamu shamaarrani yeroo baay'ee kan uffatanidha uffanni kun uffata baayyee miidhagaadha akkasuma illee kan namatti toludha

Lafa magarisa baadiyyaatti argamuu ija gaarii kan qabu kuduraaf muduraa kan ta'ee baay'ee bareedaadhaaf ijji isaallee kan nama haawwat burtukaana baay'ee bareedu nyaatafillee baay'ee kan nama hawwasiisuudha. Nyaanni kun baay'ee gaariidha.

Yeroo baay'ee shamarran kan miidhagina isaaniif fayyadaman gurra isaaniitti kan keewwatan ,gurratti kan kaawwatamu, funyaanitti kan godhamu, bareedinaaf kan namoonni fayyadaman, keessumaa shamaraniif dubartoonni baay'inaan ni fayyadamu.

Shamarreen kun shamarre baay'ee beekamtii addaa qabduudha. Shamarreen kun faayyamtee miidhagdee jireenya ishee kessattis nama seenaa addaa galmeesistee namootaa birattis beekamtii adda

konkolaattota kotte 3 yookiin immoo konkolaataa ummanni ittiin bakka tokkooti bakka tokkotti socha'uudha konkolaataan kun baay'inaan magaalaa keessa kan deddeebi'an yoo ta'u namoonni dhuunfaa ykanu

artisti baayyee jaalatamaa ummata orooma biratti ilaalcha addaa kan qabu suuraa galana gaarumsaa ni argina taa'umsisaa kan uffata uffata bareedaadhaan kan faayyame

ain dabanaa kan ta'e lukkuunkun lukkuu baay'ee midhagadhaf bariidaa riifuu guddinrra jiruudhaan lukkun yeroo baay'ee ummata keenya biratti nyaataaf kan ooduudha lukkuun baay'ee filatamaa nyaata baay'ee beekamaadhaaf nyaata baay'ee jaallatama

Daree boca gaarii qabaatee , fiinyaadhaan afuufaame bocamee jiru ni argina. Fiinyaan kun haalluu garaa garaa kan gabu, mana kana bareechuudhaaf yookin immoo sagantaa kana miidhagsuudhaaf ,kan qophaa'edha.

Shamarree baay'ee bareedduu uffata yeroo irra jiru uffattee akkasuma illee yeroo isaa kan eeggate aada isaa kan eeggate uffata qaama olii uffattee jirtu ni arginaa. Shaamarreen kun uffata miiidhagaan faayyamtee miidhagdee.